Sola palɛle ayi la pare kurdaare zu ka pɔgeba banii a ŋmaa gyili. A pɔgeba nyɔge la taa nuuri a zege ka do saa. A pɔgeba yɛremɛ ba naŋ su waa la zeere kyɛ ka bale wagyɛre naŋ waa buluu a ba bɔgere zuŋ.

Pɔlbilii bata ane pɔge la zeŋ walɛnse ane sola panɛl ane a sola kpankpalema meŋ la poɔ a bebe davoro poɔ la ka ba zeŋ.

Ba dɔge la bɛŋ ane mui a poɔ supagate, gyɛnlee ane vaare ba naŋ kyɔr. Nɛnkyeenee ane bɔɔdemoɔmo ba naŋ kyēē zaa la lantaa. Bondiveɛle la.

Mͻnaao la gaŋ, ka gbeŋime anuu lͻͻ gyili. A mͻnaa waa la sͻgelaa kyԑ waa kpoŋ. O buli la eelԑ ka a eelԑ ŋmeԑle. A mͻnii mine be la puori. A mͻnii naŋ be a puori waa la yaga.

Gyamaa tege la a zie, kūū daga meŋ biŋ. A noba naŋ bebe yɛrɛ la yɛrɛ ba sɔgelɔ. Kaa a dɔɔ kaŋ eŋ gbi o duni a kyaare noba mine meŋ naŋ zeŋ kogiri zu.

Sola, tontonema la, noba, bayi arɛɛ la, kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ. Ba waa la dɔbɔ bapõĩ. Sola panal la, ka ba pagera ennɛ. Hama, meŋ biŋ la a lambori kaŋ. Ka yie mine meŋ are a nimitɔɔre sɛŋ.